Teebuli n za duu di tamla kaapeti zuɣu ka kuɣusi gba zaya duu maa puuni malila penta piɛlli ka mali laati ka di takoro nyɛ din nyo.

Moɣani n nyɛli moɣu maani ka Paɣasara zaya Paɣasara maa larimi bɛ zaa nyɛla gbansabla bini za sheli maa tihi gilibami ka bɛ sheba ye chinchini niɛma ka so ye sokanyaɣi laasabu ka sheba mee ye liiga sabila.

pali zuɣ' ka lori tam pali maa zuɣ' ka lori so mi gba berigi n zaya ka nyɛ zaɣ' sabilinli ka salo za nimaani bɛn za shɛli maa mɛrila moni ka bɛn shɛgu tampali maa zuɣ ka pali maa boi zaɣ' pɛli

Ninvuɣi bɔbili n za nzaya paɣaba mini dabba n nyɛ ba ka yino chaŋ ti zaŋ o nuu n pa gbaŋ bili zuɣu gbaŋ bili maa nyɛla zaɣi piɛlli ka tam tɛɛbuli zuɣu ka bondiri nima gba za sunsuni salo maa pam nyɛla nɛɛn piɛlla ka gooni gili ba.

Polo ni n nyɛli ka niriba zanzaya shɛb channa ka shɛb mi ʒi tiŋa Gbampiɛla n nyɛ ba ka bɛ ti suɣa suɣa maa zuɣusaa ka chɛmsinima gba beni tihi gba bela nimaani ka koma gba yira

polonɛini nyɛli ka niriba zan zaya be pam tabila be shɛhi ʒɛya ka shɛb mi vuli be maŋ si bɛn zaya shɛli maa yili karili ʒɛ mi yili maa nyɛla zaɣ piɛli ka nyɛ dubu bu shɛm

jin karili n zaya jinli maa gbani ka niriba zaya salo n nyɛba ka lori nim gba zaya lorinim maa ayi niriba maa nyɛla da ba mini paɣ' ba be pam nyɛla ban pɛli zipɛlitɛ ka paɣ ba maa mi pa saritɛ

polo ni n nyɛli ka nriba zaya niriba maa shɛbi nyɛla gbapiɛlla shɛbi mi gbasabila be shɛbi pɛla zipiɛlitɛ shɛbi mi be pɛli bɛn za shɛli maa ka tihi ʒɛ ni ka shɛbi yɛ liga bulu nɛma ka di garisi zaɣ piɛla laasabu

Duu puuni n-nyɛ li ka dabba be duu maa ni niriba ata zala zuɣusahi ka so mi ʒiya ka teebuli za o tooni ka buku pa di zuɣu ni kɔlibanima ka niriba ata mi zanzaya ka so vuli o maŋa.

Polinsi n chɛna polin dabba nyɛba ka bi pili zipiliti ka bi doli soli chɛna tia baɣi la bini doli so shɛli maa ka yili wɔɣinli gba baɣi ba tambu bu shɛm nyɛ lala yili maa.

Jiŋli puuni n nyɛli ka adaka laasabu bee kaɣaba ka di za di sunsuuni ka niriba bɛ di puuni chana di puuni niɛmi ban chana maa shɛba yɛla niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn sabila dabba mini paɣaba zaa n nyɛba ka bi chana.

Dabba mini paɣaba n bɛ duu duu maa zuɣusaa siili la zaɣi piɛlli ka laati piɛlli gba tamiya ka di dukpuna mali takɔriti shɛŋa dini nɛ ka gariti bɛ duu maa ni paɣaba maa pam yela chinchini nɛma dabba ŋɔ mi shɛba yela nɛma piɛlla ni nɛma buluu ni ma.

so laasabu zaya do karili ka dari ahɛbi shɛbi do maani ka niriba za do maa gbani be nyɛla gbanpiɛlla da ba mini paɣ' ba be zala polo nɛni be pam yɛla nɛpiɛla shɛbi mi nɛnsabila ka shɛbi pɛli zibilitɛ

Du'karili puuni n nyɛli ka di puuni nyɛ zaɣa kpilli ka niriba ʒinʒia teebuli nima za bɛ tooni duu maa takoriti nyɛla di niɛniɛ ka di puuni soŋ taasi laasabu bɛ pam yela niɛn'sabla.

nivugi bɔbili n zaya ka shɛbi ʒɛya shɛbi nyɛla daba ka be pam yɛ nɛnpiɛlla ka shɛbi mi nyɛ paɣ' ba ka pa saritɛ ka shɛbi mi pɛli zupɛlitɛ doso zaya be tuuni ka gbabi tuuta o nuuni ka ƒɔto tabi o liga

Paɣaba ayi bi ye la nɛɛn piɛlla ka di gabisi zaɣi sabila ka paɣa yino maa gbibi bia lɛɣu o nuu ni bi zila duu puuni ka paɣa yino mi ye liiga buluu zaya n yuuni bani bala nima maa.

Du'karili puuni gariti biɛla duu maani gariti maa zuɣu niriba dondo la dizuɣu ka sheba mee yiɣisi ʒɛya ka sheba mee tabi bɛ shehi zanzaya ka so ye liiga piɛlli duu maa penta nyɛla zaɣa piɛlli ka di lee gabsi gabsi.

bihi n ʒɛya ka shab ʒi kuɣusi zuɣu ka paɣaba ayi ʒiya paɣaba ayi maa so yɛla liiga piɛlli ka niŋ noos mask ka gbubi bia nuuni ka teebuli ʒɛ bi tooni ka binyahari paya

Gban piɛla n ʒaya. ka gban sabinli mi gba ʒaya ka pili zipilisabinli . kabi ʒa luɣi shɛli pɔlɔ din klɔsi bi zuɣu saa bɛ yela neen' sabila ka paɣaba ayi miniŋ nosemas nima zaɣi piɛla.